Iliwo bakhasi bakali, babeboyele bupangiri bubukholebwa ni kimikhono nga bulala baburere mumakosi kabwe, bubundi babuboyele imurwe wabwe, bakhasi bano bali basangafu amala balala bamemele babana babwe khu mikongo

Tsinzukhi tsingali tsebwamile khumasasari kwatso kubonekhana kuli khu khabawo khesi bapa bara mukunda mumulimo bumuli.

Iliwo i'buffalo ili ni rangi imaali khumubili kwayo nga tsintsika tsayo tsayi kotyamo, yemile musiiru mumulimo bunyaasi buleyikamo amala iliwo litsarya lilimile khumukongo khwebuffalo yino, musiiru wene ilimo busaala bubwimbi

Iliwo balambusi babili abakwarire tsibag khu mikongo kyabwe, mubikele bakwarire malikopo ela bahambile bisaala mumakhono kabwe bali khubira mu sitobo mwayitsulamu kamatosi amala embi ni sitobo sino iliwo lukingi, ilikamu ni bisaala ibimbi ni bileyi.

Basani babili bali khupiringisa tsigari tsabwe khulugudo nga umusani uli ibweni igaari yewe warelekho tsimbawo wenyuma warelekho khasau ni bindu ibindi khembi ni lugudo luno iiwo tsinzu ni gimisaala.

Iliyo umundu wesaani uwimile khundulo Khwe nyanza nga wa'ambile i'camera mukhono mwewe ali ukhupa bifananyi, bubwile buli bwe angolobe, inyanga ikana khukwa, anze atsa khwilabula

Iliwo umulekeli uwimile i'lubawo nga abonekhana khasomesa lisomo lya chemistry, amala wakwarire shangaki shiwaanga ni shamwalo shimali e'mbi isi e'mele iliwo i'meza warerekho tsinoni ni shitabu ni calculator byesi ali ni khurambisa nga khasomesa

Tsino tsili tsi bed tsesi ba byalakho bilimwa bikhali bitwela nga babirekekharekekha batsye ba bibyale, bilimwa bilala babimbakho ni butindilo bwesi bakhola ni bisaala ela khungakyi barakho bunyaasi, embi ni tsi bed shino iliyo bisaala ne inzu iya permanent ataayi.